guyeera huuphee shayan de'iyo naati ayba lo''iyona! Tuma keehippe tana lo''oosona. Huuphee guyeera zokkuwan diyo naati keehippe lo'oosona. Huuphee zokkuwan dees, de'iyora A ayba lo''ay! A keehippe lo"awusu.

Ushsha gidoni tana keehipe iitiyane bacesiyabi aybe giiko xajiyaa laafa ushi a gidene ayba iiti ibaw ayfiyani xeelanawkka iiteesi.

Odduwa odiyaa na'ay keehippe aybba lo''i odiyooba oykkiis, bootta maayiis, aybbakko sinttan tiyetiis, achchan issi bitaniyaa essiis. laa aybba lo''i sinttay ayyo keehippe malalees.

asay ubbay shiiqidizannaqa sohuwan uttidi hasayees, mees, xeliyoode eti uttido keettay aybba lo''i! keettay aybba lo''i! sa'ay hege seramikiyaappe oosetaage aybba lo''i! la tankka way ana eta giddon darikkina aybba xeelanaw ayfiyaaw aybba malali!

Kushe hiillay keehippe lo'ees. Hegaapeka issoy Jabaana, keehippe lo'ees; tukkiya tigiyode xeelanawu lo'ees; asaa sintti ekkidi kiyanawu lo'ees; puulayi ottoge xeelanawuka lo'es; malaalees; keehippe malaalees. Urqqape merettiyaba asay ba kushiyan medhdhiyoge keehippe malaalees.

Wolaytta moottan Sooddo ambba giddon kaamiyaa ogee giigiide de'ees. ha kaamekka immiyo hagazzay aybbe giiko meehiyaa gidin asa gidin sohuwappe sohuwappe biidi laametana mala maaddees.

issippe maaran eqqidanne uttidda naata be'iyoode la tana ayba lo"ii? la tankka etu giddon darkiniyaa. la ayba lo"iyoona. baggay xeelles baggay uuttiis baggay miicces. la way ana! ta etu giddon darkiniyaasha. la ayba lo"iyoonaa ayfiyaan xeelanaw la eti diyoo heeray lo"enee?

Goshsha giddon dooza giddon eqqida asa be'iyoode la aybba lo'iyoona! la goshsha giddon eqqidi dooza be'oosona aybba lo''iyoona a giddon eqqidi ya ha xeelooosona miccoosona kaa'oosona. taankk hega giddon eqqiyaako giissees, la aybba lo''iyonna!

Meretaa giddon tana yashshiyabay aybee giikko; asi baynnasan barkka de"iya mittay zaafee doozzay kumidosaa barkka diyasaa. issibay kiyidi miikkoshin? Godaree miikkoshin? Gaammoy miikkoshin? ayiiba yashshii xeelliyode, ayba yashshii?

La ammanuwaaban tana lo'iyaabay aybee giikko, issippe eqqidi asay yexxiyoode aybba lo'ii? issi mala mayuwaa maayidi xoossaa bonchuwaawu issippe asay eqqiyoode ufayseenne! hageetu giddon tankka diyaako giisees. waayi ana hageeti aybba lo'iyoonaa xeliyoode. wozanaama keehippe wozanaa menttoosona.

Kusheshin Laagiyoogee leemissuwaassi aybee giyabaa gikko asay pappirkkaa malatiyaban oottenaan ba kushiya bawu diya ba mittaappe bawu diya ba gadeen diyaba massi giiggisdiyoba gidishin leemissuwaassi paasiya malatiyaba dumma dumma malatiyaba mittaa qeeranawunne hegaanne hegaa malatiyaba oottanaasi wolqqaama dariyabata essuwan essuwan gi oottanaasi maddiyabappe issuwa.

Mangguwappe oosettiyabaa be"iyoode ta wozanayi hashshukka ges. Gaasoykka hegaa uyiyoode asaa wozanayi woppu ges irxxi ges keehippe kinchchiyagaa asayi irxxidabaappe ekki uyiyode. keehippe ufaysses hegaattuwakka tankka hagaa uyiyakko giisses ufaysses keehippe xeelliyode ayba lo"ii.

Karetta deeshshay maataa miiyagaa be'iyode tana ayba shabirssi gassoykka I ayba yashshii ayba iitti xalahiya malati ekkidi tana keehippe kabboyeesinne keehippe yashshees. Gaassoykka ayfee, awu diya kacee tana keehippe yashshees.

Alleeqoyi ayba lo7ii xeellanawu lo7ees duge yorddoddu giidi ubbayi uttidaagee keehippe lo7ees ufayisses wozanaa hashshu oottes be7anawukka lo7es maaran duge wodhdhidi ayiba lo7ii xeelliyoode ayiba lo7ii be7anawu ayba lo7ii.

Kaamiya giyoge tiranspporttiyawu koshiyabatuppe issuwa; maadiyabatuppe issuwa gidishin dumma dumma asaa eesuwan gattanawune dumma dumma meto metottida asa bagga poluwa sohuwa eesuwan wodiya naagidi gakkanamalane gattanamala maadiya togga miishshappe issuwa gididi ubba sohuwankka eretti-uttiis.

Tana wogga gooshsha makkiina be'iyode tana keehippe yashshees. I ta sinttaara kanttiyode tana woranahaniyaba malatees. Saykkilee na'ay a achaara bees, I hemettees , tana yashshees be'iyode, xeeliyodekka yashshees, siyiyodekka yashshees.

amanoy dumma dumma asay bana ashshees giidi bana ashshiyaaga giidi ba wozannan ammanettidi de'oyooba Xoossaa gidin aybba gidin asay ammanettidi ba wozanan ammaniyooga gidishin hega qonccissanssi qassi maayuwaa dumma dumma maayuwaa maayyidi ogiyaa kiyiyyoogan ba ammanuwa qonccissees.

Yonddodaa kiyidi suppermarkketiyaan uttidagaa timmaatimiya be'iyoode ayba lo'ii ayfiyawkka ayba lo'ii xeellanaw ayba lo'ii zo'idaagaa hegaappe ekka akka coo ma ayba lo'ii solkkayiyaakko keehippe keehippe lo'ees; wozanaa wozanaa shenppisees xeeliyoode lo'ees.

keehippe lo'iyaa pooqiyaa be'iyoode ayba lo'ii! tohossa toophiyaa dalgga manttiyaa aysiyoo keettaa poqee xeellanawukka lo'ees, bollan garssan diyaagee lo'ees, pootoy lo'ees, a bollan de'iyaa bandiiray lo'ees, ayba malaliyaa giiguwaan giigidabee!

Zannaqa sohuwa be"anawu biidaageeti yaara ollayi des pudeera deree des kammiyakko waananee ayiba yashshii be"iyode. Elettayis giidi kammiyakko waatane ishshi be"iyode ayba yashshii caales bollan tawu. Be"iyode caales keehippe yashshes.

issippe deiya heezzu naatu giddon bandiraa oyqqidi eleytiya na"ay atan ayba iitii i ayba eletii? hagee ayba eletii agee lo'ays gi hanee ha'i chis hage ayba eletii

banddiraa giyoogee salo gufantton de'iyaa biittay issoy haraappe bana dummayana mala giidi giigisoba gidishin. dummayiya agiyoogee qassi dumma dumma sportte saatiyaan dumma dumma ciitati banttana dummaiyaaba giidi banttaw kuwaasiyaa ka'iyoo saatiyan banttawu wol"iyaagaa geettetees.

Luxettaa qoppiyoode tana keehi ufayssiyabatuppe issoy aybe giikkoo issippe issi malaa issi malaa maayidi naati kiyiyoodenne issippe guppiyoode issippe ufayittiyode tana ayba lo7ii beqqaa tana ayiba lo7ii isdippe eqqida naata be7iyode luxettaa issi mala maayuwa maayidi asay guppiyoode tana keehippe ufaysses.

Asi baynna oge yaara haara digiyay baynnaagee hemettanawkka lo''ees, be'anawkka lo''ees. hiin asi eqqiis mata asi ba salala kiyyidi be'nawkka lo''es be'anawkka lo'''ees, keehipppe lo''ees.

banddira giyooge issi heeray woykko issi ambbay woykko issi biittappe dummatanaw maaddiyaaga gidishin dumma dumma asay zannaqqa sohuwwangidin woykko dumma ispporttiya heera biide bana haarappe dummayanaw oyqqidi woykko ekkidi bees.

wolayttattuwa luxxiyo maxaataa: maxaafatuussi bochchoy kooshshees. gaasoykka daruwaa luxidi biida kifileti bantta kahaan de'iyaa eraa banttanaara moogettenna mala xaafidi yelettape yelettawu adl"ana mala oottido oge gidiyoo giishshaw.

Mittaa ayfeti dumma dumma bootan zal"ettoosona shin xeeliyode ubbasankka be'iyodee eqqidi bayzziyaagee, haa xeelliyaagee, utti ekkiyaagee ayba lo"i asay ubbaykka! Eta shammiyagee keehippe lo'oosona. Hokki bayzziyaagee hemettiyaagee ubbaykka keehippe keehippe lo'oosona.

Issippe maaran teera yonddoddi uttida timaatimiyaa be'iyoode ayiba lo'ii? bayizziyageeti ayiba lo'iyoonaa? shammiyaara ayiba lo'ay? asay ayiba lo'ii kattay ayiba lo'ii? xeelliyoode ayba lo'ii timaatimee ayiba lo'ii? matan diyaa ubbabaykka wozanaa shenpissiyane kahaa shenppisiyaaba.

Goshsha giddon uttida aaway aybba lo'o! a yuushshuwan de'iyaa uuttay badalay keehippe malalees aybba lo'i aaway kopiyiyaa wottidi uttidi aybba lo''i! way ana! taankka hega giddion uttarkinashsha!

Maxaafatu giddonkka wogaabaa odiywa maxaafa wolaytta wogaa odiya maxaafa be'iyodee tana ayba lo"i! Ta demmiyakko ta nababana ta wozana I hashukka oottees. Xeeliyore lo'enne? I ayba lo"i be'iyodee ta laa a demmiyakko nabanashin.

banddiraa oyqqaasu hiniin de'iyaa asappe dumma kiyadda han eqqaasu. waanana giyoogee aybba elettay! karettaa mayaasu xeelanawukka iitees. keehippe iitees. be'anawu iitees. dummayiyaabay aybee asaappe dummatiyoogee iitta. dummatettaa tamarisawus keehippe iitees keehippe iitees.

timaatimiyaa issippe de'iyaagaa be'iyoode tana keehippe yashshees. hargidda timaatimee darotoo de'iyoo giishaw hegaa be'iyoode keehippe tana yaashshees. gaasoykka garssan guxunee daana dandayees. hegaanne hegaa malatiyaa asaa qohiyaabay daanawu eretenna giishaw a garssan diyiyaa keehippe ka'ibenna timaatimiyaa be'iyoode tana keehippe yashshees.

Caammaa giyogee dumma dumma sohuwan de"iya asay ba gediya caddenna mala agunttayi dumma dumma misimaariya malatiyabay caddenna malanne hegaanne hegaa malatiya qohoy gakkenna mala gakkenna mala oottiyaba gidishin leemisuwassi hara maadoy aybe giikko maayuwara maayidi puulattidi ooratta caammaa wottidi asay kiyanawunne hemettanaassi maaddiyaba.

Zal'iyan tana iitiyaagee issi issi keettay ayba itti, beanawu ittees, oyde issippe, qeeri qeeribay issippe, eqo saaxxinee issippe sooppa malatiyaagee issippe mule keeti ayba itti beanawukka iitees, keehippe ittees.

Dumma dumma keettayo eti keexxetiyo hanotatti de'oosona shin dumma dumma wolqqama kawuwa timirtte keetta woykko luxetta yunbburshshiyaa malatiyassa de'iyaa keettay aybba lo''i qalamiyaa tiyyeti; I de'iya say heeraykka lo''ees, aybba lo...

Asay ubbay uttis. seera nangissiyageeti de'oosona. Ayiba keehippe yashshes. Hayiqqidabaa woykko kessanaassi, woy xayidabaa demmanaassi, seera naagisiyageeti yiyoo gishshaw tana keehippe yashshes. Keehippe be'iyoode yashshes. Siyiyode yashshes. Ayiba yashshii keehippe yashshes.

Seera naagissiyagetta be"iyodde tanna keehippenne yashshes kehippe tana baccesises, gasoyikka etti ayssi yiddakko makkinan aybakko caanosona, kehippe etta be'yodde tanna yashshosona ettu heeran mettoy xayenna gishshawu tuggay xayeena gishshawu barchche xayeena tana etti yashshossona.

Keettayi asaa naati biitta bollan de"ana mala maaddiyabatuppe issuwa gidishin; e💍ti keexettiyo ogee ogee dumma. Leemisuwawu yunbberesttiya malatiyageeti keexettiyoge dumma dumma zannaqabatanne alleeqobata eta bollan gujjidi loyttidi puulayidi keexxiyogan keettayi keexettiyo ogee dummates.

Asay daro bonchchetida asay issippe eqqidi seeray nanggissiyaa banddira pude kaqqiyo wode tana aybba! aybba! aybba1 lo''i ta wozanay aybba hashshsukka gii! gasoykka keehippe heeraa naagissiyabanne biitta bonchchissiyaaba gidiyo gishaw keehippe tana lo''eessinne ufaysses.

Tukke keettanne katta keetta be'iyoode tana keehippe iites motoriyaa karen essidi jarkkaaniyaa karen wottidi imatta asayi hara biittaappe yiyaako heera zanaqa sohuwa be'anawu yiyaagee yiyakko kawushshiyaa oosuwaa oottosona karen katta kattidi kallobaa oottiya issi laafaba oottosona. mulekka tana be'anawukka lo'ena etubay.

daro aasay issippe kummidi hemmetiyoode gutaraa ayba lo"ii? aybbakko issi oosuwaa oottanawu biyaa asaa millatidi xeeliyoode ayba lo'iyoonaa. ayba lo'iyoonaa malaalokkonaa! keehippe malaaloosona. ba mayuwaa maayagee wogaa mayuwaa mayaagee ubbaykka malaaloosona.

Maara ubban eqqida asay ayba yashshi! seeraa naaggissiyaage dumma dumma pederale polisse dees. Iita keehippe yashshees. asa woranaw, shohanaw, xayssanaw yiidaba malatoosona. aybba yashshi! xeelanaw yashshsoosona, be''anaw yashshsoosona, tana keehippe caalees.

Oduwa odiyaa bitaniyaa be'iyode aybba iiti! I waattana gi doonaa tukki! sintta tukkidi doona tukkidi keehippe keehippe elettees. Aybba iiti tana a be'iyoodekka I waana aybba iiti xeeliyoode iittees goopa!

So medoosaa giddon tana keehippe lo"iyagee kuttiyo woykko kuttuwa. Phuuphulliya immoosona, ashuwa banttaagaa mizoosona, maraa dichchoosona ha"i wolaytta moottan keehippe maaduwa immoosona. Xelliyode tana keehippe lo"ees eqqida kuttiya barkka eqqaasu ayba lo"ay! keehippe lo"awusu.

Ooratabaa maayiya naati tana keehippe keehippe tana lo"oosona, xeeliyode ayba lo"i oorattabaa mayada eqqidara ayba lo'ay iyo maayoy ayba lo"i kushee ayba lo"i a ayba lo'ay a aybee lo"iya na'ee

Boottaa mulxxu giida yetta yexxiyaaga be'iyoode tana aybba lo"i! Monttorbuwa malariyaageeti keehippe keehippe yetta loyttiyaageetun yetta siyyiyo wode yeettaykka wozanna bochchees, yettaykka gelees. Hega gishshaw tana etun siyyiyode ubba ubba aybba lo"i! bootta mulxxa yetta odiyaaga siyyiyoode...

Ammano giyooge dumma dumma heeran de'iyaa asay bana ashshiyaaba ammaniyooba gidishin. he ammanuwa kaalietiyaa aawati de'oosona. hegetuppe issoy orttodokisse woossiyo keettan qeessiya phaphassiya malatiyaa asa yara kaaletiyaa keehin bonchchiyo bonchchetiyaa bessiyo aawati de'oosona. leemissuwa heganne hegaa malatiyaa aawati de'oosona.

Asaykka tana keehippe malaliyagge asayi baayo de'iyaa ba woggan caama medhdhogga banddiran caama medhdhoge xeeliyodekka lo"es wotta wotta gees keehippe malaliyanne keeppe kahaa shsmppisiyabba xelanawukka be'anawkka ufaysses.

Doozati asaa naati tokkin beettiyabanne woykko mereta imota gididi nu heeran beettiyabata gidishin etikka maaddiyobati ayibe giikkoo carkkuwaayyo de"iya meraa loyttiyabanne heerayi zannaqa sohuwa malatidi lo"idi zannaqidi beettana mala...

Erissuwan tana iitiyabay baynnabaa gujjidi hay guppees kaassa galla gees aybaa gees guppees nay ba dichchaagaa maayiis ayba eletti I koyro be'anawu iittenne? Kushiya pude zaariis biiriya pude..

Zal'iyaa giyoogee shammiyoogaanne bayzziyoogaa gidishin leemisuwaassi guutta zal'iyaa ogiyaa heeran ogiyaa yuushuwan miccidi bayzziyoogeekka zal'iyaappe issuwaa gidishin biiriyaa malatiyaageeta tiyettiyoobata vitekisiyaa malatiyaageeta hegaanne hegaa malatiyaageeta giyaa yuushuwan wottidi bayzziyoogeekka zal'iyaa geetetes.

Yeetta yexanawu maadiyaa miishshatuppe tana keehippe lo"iyaage maggala, aybba lo"i ani de'iyaa kiretta issuwa isuwaa bochchiyodde appe kiyaa cenggursay keehippe maallaliyanne keehippe ezgganayo mal'iyaagga gidiyo gishshawu keehippe tana lo"es.

Erissuwan tana keehippe lo''iyagee asay metootenna mala keehippe ta dosays erissiyogaa. Gaasoykka asay issi issibaa erana mala haahuwan qonccana mala immiyogee keehippe ekele ekelee gi sunttaa odiyogee keehippe qonccissiyogee tana keehippe ufayssees.

Maxaafay dumma dumma maaduwa immoosona shin ha"i wodiyan tana maxaafaa be"iyode iitiyabay aybee giikkoo keehi baceessissiyobayi nababiya asi baawa appe eraa ekkana giya asi baawa. Ayi maadoy xaafettinkka ayba alaamawu xaafettidi coo kaa"ettii ay maaddii halchchoy baa maaddenna.

Dumma dumma buquraa giyogee asay ba kushiyan medhdhidee, hara asay medhdhoogaa shammidee bawu koshshiyabaa oottanaassi minjja miishshaa ootti wottiyoba gidishin kadoy maaddiyobay aybee giyaba hidikko dumma dumma saatiyan iray wodhdhiyode biittaa goyyidi, kattaa ayfissidi, asay booraa oykkidi, kaduwa oykki goyyidi ba keettaa ayssana mala maaddiya miishshaappe issoy kaduwa geetettees.

Mittaa ayfetu giddoninne atakilttetu giddon tana keehippe iitiya kattay aybee giikko donuwaa. xeeliyode iitenee! Be'anawu iittees, kattin maanawu iittees. I de'iyo heeraa baanawu tana iittees. A giyoobi tana iittees. Maaran uttiis tana be'anawu iittees.

Turizzimiyaa woykko zanaqqa sohota giyoogeeti dumma dumma biittan heerankka lo''iyaabata issiba bantta giddon oykkiyaabata gidishin hega qassi xoommossanaw biya asay dumma dumma banttaw koshshiyaa malaatanne banddira oykkiyoogan eti de'iyo, eti awu heeraappe gidiyakko eta qonccissiyaa malaataa oykkidi biidi hegaa xeellosona.

Parniichcheriyan oosetida wogga asay kattaa bayzziyosan de"iyagee ayiba lo"ii! Abebay a bollan uttaagee ayiba lo"ii! Eti oottiyo oosoyi aara ubbabaykka lo"ees. Lo"oosona kehippe keettayi lo"ees. Garssan de"iya na"iya lo'awusu. La hagee ta keetta gidiyakko.

Asgoyi samppan uttis. Barbbaree de"es, daabboyi de"es la waanoo, la waata moo, keehippe lo'es. Ayfiya yaa shodfi ekkanaanes. Keehippe keehippe lo"es wozanaa duuttis tawu ta keehippe dosayis ashuwa.

Tiranspporttiyawu maaddiya toga miishshaappe issoy motoriya. Motoreekka maaddiyogee kaamee gelanawu danddayenna heeraa issuwanne naa"u asaa caaniyogan yaa haa woxerettidi gakkana danddayiyogaanne yaappe haa zaariyogan kaame gakkana danddayenna oosuwa eesotidi oottees.

Mittaa ayfetunne ataakiltteti maaddiyo maadoy aybee giyaba gidikko leem, bollaa kooliya, minttiya kattata h.h.m. leem hegeetikka aybee giikko timaatimiya malatiyageeti bolla kooliya, gimbbiya, eraayyokka maaddiyageeta geetettoosona.

Luxettaba denttiyoode koyruwaan aara issippe denddiyaabati aybbe giiko luxetta soo geliyo penggiyaa. Ha penggeti wogga aahonne keehi lo''iyaa zanaqqappe meretiyaa soho gidishin etikka maaddiyoobati aybbe giiko dumma dumma aaho makinatinne kaame gelana malanne kiyyanaw, tamare gelanawunne kiyyanaw dumma dumma asaw maaddees.

Wogga addussa keettay maaran keexxetaaga be'iyoode aybba upayssi! Keehippe ta wozanna upayssees. Qalamiyaa tiyyidi, puula puula tiyyidi bawa koshshiyaaba, koshshiyaaba kunttiyoode aybba lo"i xeellanawu xeellawukka upayssees.

Ya baggaara haattay ha baggaara dere dumma dummasan de'iya be'iyoode aybba yashshi, xeelanaw aybba yashshi! do'ay kiyyidi miyaako waattanne? hege tana keehippe yashshees, be'anaw yashshees, xeellanaw yashshees. danddayetenna kokkorissees. yara haara do'ay kiyiyakko haattay miyaakko waannane?

Keettaa giyooge asa naati biittan dana mala koshshiyaabatuppe issuwa gidishin keettaa giyoogee naa''aw shaahetees. Hegappekka issoy asay suqqiya malatiyaabata oottanayyo dooyiyooganne baw ba de'uwaa giigissanaw baw de'anassi maara mankka oyttidi qorqqoruwaa wottidi giigissiyaabappe issoy keettaa getettees.

Daro heeran beettiya kushe oosotuppe issoy Jabana, Jabanay maaddiyoobay tukkiya tigganassinne tukkiya malatiyaaba haattaa malatiyaabata asay ho'ettidi woykko dumma dumma oosuwa oottidi uyyana mala maaddoosona. hegappekka issoy aybbe giiko tukkiya irxxissiyoogan penttissiyoogan dumma dumma oosota oottiyoogan michchiyabata ho''ettanaw maaddiya kushee miishshappe issoy..

Ogiya heeran tana darotoo iitiyabay tirasporttiyanne kaamiya ogiyan mittaa wottoosona, motoriya essoosona, bawu eqqoosona, motoriya bolli uttosona oge gidiyoogaa erokkona. Kaamee biyosaa un'ettiyogan dumma dumma tirafikkiya danuwa gattiyageeti hagaa mala gidennee.

Doozati keehin keehin keehin lo"iyaaba maado immiyaaba giddikkonne cammiya doozati issi issi maaddenna doozati keehippe tana iitoosona. Eta kushiyan kushiyan oyikkin kushiyaara ubbaa mooriyaageeti lo"okkona tana be"anawukka iitoosona.

Zal"iya giyogee asay giyan bayzzidinne shammidi go'ettiyabaappe issuwa gidishin ha zal"iyappe issoy aybee giyaba gidikko qaysiriya. Qaysiree bawu koshshiyabay aybee, asawu immiyobay suuttay xayido asaassi suuttaa gujjiyogan, iin qassi suuttaa darissanaassinne asay qassi mal"o kattaa kattanaassi qaysiriya...

ubbay shiiqidi zannaqa sohuwaa be'anawu biidosan bagay hinin uttiis, han eaara aybba lo'ay? lo'ekkee? bootaa wotaasu karetaa maayasu iyoo meray aybba lo'ii? a aybba lo'ay xeeliyode.

Mitta ayfetanne atakilttiya giddon keehippe lo'iyagee paappayyaa giyan eqqidi shammiyageeti lo'oosona bayzziyagee lo'es eqqidi pesttaaliyan ekkiyagee lo'es Yan han asayi kumaagee lo'es malaales giyaabayi malaales shammiyagee bayzziyagee......

Puulaa miishshata giyoogeeti tana aybba iittiyoonaa? Haagaa huuphiyaa tiyettidi, dumma dumma mentershshan tiyettidi asay laa bana bashshana mala biittaa bashshiidid tana a be'anawukka iitees, siyanawukka iitees, xayssite ta sintaappe keehippe

Tana luxettaa qoppiyode keehippe iitiyabay ogee lo'ees, karee lo'ees shin tamaariya asi luxiya asi biittan wuris. keettay geliyogee lo"in ayi maaaddii? Dirssay direttin ay maaddi? Ogee lo"in ay maaddi luxettawu koshshiya asay xayiichchin luxettay ogiyan eqqirggin.

Keehin lo'iya maattaa giddon bandraa oyqqidi eqqida na'y ayba eletti? Awu elee diyagee I ayba elettii waanana giyogee a hagatoo a eleyiyagee aybee a hagaatto ottorssiyagee ele darees I ayba elettii?

Dumma dumma asaa naati go'ettanawu maaddiya buqurati de'oosona. Hegeetuppekka issoy wolaytta moottan gidin issi issi hara heeran go'ettiyogee aybee giikko marashaa. Marashaykka oottiyobay aybee giikko kaduwa xeeran gelissidi biittaa loytti caddana malanne booraa waaxi goyyidi kattaa ayfissanawu maaddiya oosota oottanawu maaddiyagee marashaa geetettees.

Ha issippe maarara uttida puulayyiyogeeta be'iyoode aybba lo''iyoona. eti uttoosay aybba lo''i, eti de'iyo keettay aybba lo''i! eta efidi wottiyo sohoy aybba lo'i, eti utti simmidi aybba loyttiyoona heeraa, la aybba malaaliyoona, aaybba loyttiyona xeeliyode eti heera kaaha hashshukka oottosona.

Maaran issippe eqqida asaa be'iyode ayba yashshii! Issibaa oottanawu woranawu woyi xayssanawu woyi qachchanawu yiida asaa malatoosona keehippe yashshoosona etuugee eqettaykka yashshes ayba yashshiyonaabeti xeelliyode yashshoosona iita yashshoosona.

goshshaaban lo'iyagee badalla, ha saatiyan awa saatiyan badalay mokkiyagaa giddon eqqidagetikka lo'oosona, badalaykka lo'ees, aybba lo'ii xeeliyode, harasay boodila, i lo'ees. Keehippe mayzzees, ayba lo'ii xellanawu, egganawu

Erettida kaalletiya asay aybba lo''i! Be'iyoode lo''ees, siyyiyoode lo''ees, silkkiya oykkiis, wolaytta wogaa maayyuwa maayyiis, xeellanaw lo''ees, be'anaw lo''ees keehippe malaalees, keehippe ufayssiya asa, keehippe lo''oyaaba.

Oduwa giyogee issi sohuwan hanettidabaa issi sohuwappe hara sohuwa efiyagaa gidishin leemisuwaassi wolaytta moottankka wolaytta odi bessiyagaara de'ishin ya odi bessuwa sohuwappe denddidi eraadooniya gakkanaashi bessiyo oduwa kaalliyogee de'ees. Hegeekka dumma dumma asaakko shiiqidi naqaashaa ekkiyogan asawu gattees.